niriba n ɛ ni maa ni niriba maa so yɛla liga ʒiɛ ka so mi yɛ liga sabinli pali zʋɣ' ka be bɛ ka lori piɛlla bɛ ni maa ni so yɛla liga piɛli ka so pɛli zupɛligu ka so kpa nikpara

Loori n wurim ʒɛya ka so gba lahi wurim ʒɛ o nyaanga loori wurima yaɣaya nimaani palli zuɣu n nyɛli ka loori nim garita loori kara garita ni loori bihi tampiŋ bɛ di nyaanga ka

Paɣaba ayi n ʒɛya bi biɛla duu puuni duu maa puuni leemu nim biɛni ka boodiyɛ biɛni wotamilo biɛni kamantoosi biɛni naanzuu biɛni Alaafee biɛni kodu biɛni